Imikhuhlane ememethekayo kuqakatheke kakhulu ukuthi siyinanzelele njalo sigqoke impahla ezivikelayo ukwenzela ukuthi lemikhuhlane ingamemetheki kakhulu njalo ingasibulali.

Nxa kukhona imikhuhlane ememethekayo kuqakathekile ukuthi abantu bagqoke imphahla zokubavikela. Lokhu kugoqela ngabo dokotela abalapha abagulayo, ngoba ezibhedlela yindawo yokuthi imikhuhlane ivikeleke hatshi yokuthi imemetheke kuzo.

Impilo yomuntu iqakatheke kakhulu yingakho ngesikhathi sokumemetheka kwemkhuhlane ethile kuqakathekile ukuthi umuntu agqoke izigqoko zokuzivikela ukuze azivikele yena avikele lomakhelwane wakhe sonke sihlale sivikelekile

Kukhona eminye imkhuhlane edinga ukuthi abezempilakahle bahlanganise amakhanda, ukuze bathole umphumela oqondileyo. Njalo benelise ukuwelapha lowo mkhuhlane ungamemetheki.

Abezempilakahle bejayele ukukhankasela imikhuhlane ememethekayo, ngakho bayakhuthaza umuntu munye ngamunye ukuthi athole imifanelo ezizamvikela kulemkhuhlane

Abantu abanengi bayagula besemakhaya bengahambi ezibhedlela, abanye besesaba ukubhadala izimali ezinengi. Abezempilakahle balokuhamba emakhaya ukuyoba nceda ukuze bafinyelele kulabo bantu.

Nxa kulemkhuhlane ememethekayo , njalo ungumuntu oncedisa abagulayo kuqakatheke kakhulu. Ukuthi ugqoke izembatho zokuzivikela sikhathi sonke .Ngoba lawe njengomongikazi kumbe dokotela impilo yakho iqakathekile.

Abezempilakahle abahlale bengabangane bakho ukwenzela ukuthi nxa kukhona imkhuhlane ememethekayo banikeze ulwazi njalo basibonise ukuthi singazivikela njani.

Ukwabelana ulwazi kanye lokugqoka izigqoko zokuzivikela emkhuhlaneni ethile kwenza ukumemetheka kwaleyo mikhuhlane kube kulutshwane njalo abantu bavikeleke bagcinakale.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi lapho nxa udokotela eselapha ogulayo aqoke okumvikelayo ukwenzela ukuthi laye avikeleke ngoba umkhuhlane kawukhethi ukuthi ungudokotela kumbe ungubani ubamba wonke umuntu.

Ukuhlala sigeza izandla kwenza ukuthi sihlale sihlanzekile emzimbeni kanye langaphakathi njalo sivikeleke emkhuhlaneni ngakho umuntu kumele ageze izandla ngemva kokusebenzisa isambuzi.

Siyabethemba na abezempilakahle. Siyethemba na imithi abasinikeza yona ikakhulu ngesikhathi sokubhebhetheka kanye lokumemetheka kwemikhuhlane. Kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi sibe lolwazi.

Kubaluleke kakhulu ukuthi nxa kukhona igcikwane kumbe imikhuhlane ememethekayo, abantu bazigcine bagqoke impahla ezibavikelayo ukuze balondoloze labasondelelane labo.

Nxa kukhona umkhuhlane omemethekayo kuqakathekile ukuthi sizigcine ,sigqoke izinto ezenza ukuthi lowu mkhuhlane ungamemetheki njalo silandele lemigomo lemithetho eyabe ibekiwe.

Imikhuhlane ememethekayo iyabulala wonke umuntu. Kungakhathalekile ukuthi umuntu ngudokotela kumbe ngofundileyo ngezezempilakahle. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu azivikele ngasosonke isikhathi.

Abantwana ngabantu abahlaselwa yemikhuhlane kalula ingakho kuqakathe kakhulu ukuthi njengabantu abakhangele abantwana, sibone ukuthi bayathola yonke imithi ngendlela efaneleyo njalo ngesikhathi.

Umzimba ohlala kuhlanzekile uba lempilo ende njalo enhle. Yingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu ahlale ehlanzekile azithande ukuze agcine impilo yakhe kanye lalabo asongane labo.

Ukugqoka izigqoko zokuzivikela nxa kulomkhuhlane omemethekayo kuqakathekile kakhulu .Ngoba kuvikela wena ,kuvikela umakhelwane ,kuvikela abantwabakho .Njalo kulondoloza impilo.

Kugeza izandla ukuhlanzeka kwomlomo kanye lokuhlanzela komzimba kutshengisa ukuthi umuntu uyazithanda njalo uyazinakekela ukuze aphile kahle ingakho kukhuthazwa ukuthi abantu kumele bahlale bahlanzekile sonke isikhathi.

Nxa usendaweni elomkhuhlane omemethekayo zivikele ,gqoka izigqoko ezikwenza uhlale uvikelekile ukuze ungatheleli abanye njalo umkhuhlane ungakubambi.

Abantu abasebenza kuzingatsha zezempilakahle, kuqakathekile ukuthi behlale behlanganisa amakhanda ukwenzela ukuthi nxa ikhona imkhuhlane evelayo benelise ukubonisana njalo benelise ukudinga izindlela zokuxazulula.

Wonke umuntu ulelungelo lokuthi athole usizo kwabe zempilakahle njalo usizo kwakhona lube ngolulinganayo kungakhethelekile ukuthi ngumuntu otholayo kumbe ngoswelayo ngomncane kumbe ngomdala . Kungabe kungumuntu wezizwe.

Amanzi aqakatheke kakhulu empilweni njalo amanzi ayimpilo yingakho kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi baphile kahle ikakhulu abantwana bayathola imikhuhlane eminengi emanzini angcolileyo.

Kulilungela lakhe wonke umuntu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo ingakho kumele banathe amanzi ahlanzekileyo ngazo sonke isikhathi ukwenzela ukuthi bengazitholi sebenamathelwa yimikhuhlane ebangelwa yikugijinyiswa yisisu

Njengabomama kumbe abantu abakhangele abantwana kuqakathekile ukuthi sihambise abantwabethu ezibhedlela bayehlatshwa njalo benelise ukuthola izinto ezibavikelayo emkhuhlaneni ebulala abantwana.

Wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthi athole usizo kwabezomtholampilo kungakhathelekile ukuthi ngumuntu ompofu kumbe ngumuntu omhlophe ngumuthi otholayo kumbe ngumuntu oswelayo kungaba ngowesintwana kumbe kungaba ngomdala yingakho lokhu kumele kuhlonitshwe.

Inhlanganiso ezibona ngokuncedisa abantu ziyagqugquzela abantu ukuqakatheka kokuthi wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthola usizo kwabezempilakahle yingakho zincedisa kakhulu njalo zincedisana lezinye izingatsha.

Wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi ngomncane, ngomdala ngotholayo kumbe ngoswelayo noma ngowezizweni. Wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthi athole usizo kwabezempilakahle.

Wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthola usizo kwezempilakahle kungakhethelekile ukuthi ungaphi njalo usuka ngaphi, impilo yomuntu iyinto eqakatheke kakhulu. Ngakho kubalulekile ukuthi abantu bafundiswe.

Imkhuhlane evelayo kulezi insuku isimnengi kakhulu. Ngakho kudinga ukuthi abezempilakahle bahlale bexoxisana ukuze bafundisane ngale mkhuhlane ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.

Ulwazi luqakatheke kakhulu yingakho abezempilakahle bekuqakathekisa ukufundisa abantu ngokwezempilakahle lokuthi abantu kumele bazicine njani bagcinane njani ukuze impilo zabo zivikeleke.

Amanzi ayimpilo. Ngakho amanzi ahlanzekileyo ayayivikela impilo yabantu emikhuhlaneni isihudo, leminye yonke nje imikhuhlane ebuya lamanzi. Yingakho kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.

Omama kumele bawathole amathuba okuthi bafunde ngokwezempilakahle lokuthi kumele baziphathe njani ngoba beyibo abanakekela izimuli yingakho kumele bebekwazi ngemkhuhlane ekhona njalo lokuthi bazivikela njani

Wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthi athole usizo kwabezempilakahle kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu, ngogogekileyo kumbe ngomdala, ngomncinyane kumbe ngophakathilaphakathi.

Amanzi aqakathekile, amanzi ayimpilo. Amanzi ahlanzekileyo ayinjabulo emphakathini. Amanzi ayamenza umuntu ahlale ehlanzekile ahlale ejabulile.

Ilungelo lokuthola usizo kwabezempilakahle lingelawo wonke umuntu yingakho lasemaphandleni kutholakala izibhedlela labodokotela abancedisa abantu nsuku zonke.

Kumele sikhuthazane njalo sitshumayezane ukuthi indaba yezempilakahle ayikhethekile okuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu igoqela wonke umuntu njalo iyamukela wonke umuntu.

Abesilisa bajwayele ukufundiswa ukuthi indoda ayikhali ngakho lokho kusuka kubaphambanise ngoba basuka becabange kakhulu becina sebelimala ngaphakathi kumbe sebelahlekelwa ngumqondo.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu abangobaba babelazo inhlanganiso lapho abaxoxa khona njengamadoda ukuze bengazitholi sebehlangana lesifo so ngoba bayabe behlangene bathole izixazululo kanye lezeluleko.

Umkhuhalne wengqondo usuvame kakhulu. Yingakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bexoxisana, njalo kubekhona amalunga amela labo abaphethwe ngumkhuhlane womqondo ukwenzela ukuthi bavikeleke.

Imikhuhlane yokulahlekelwa ngumqondo isivame kakhulu ikakhulu ebantwini abango baba ngoba kukhona isitsho esithi indoda kayikhali kodwa kuqakathekile ukuthi sibakhuthaze bakhulume izinto ezibahluphayo.

Nxa kukhona into ekuhlukumezayo emqondweni wakho zijwayeze ukungafeli ngaphakathi dinga umuntu omthembayo umethulele udaba lwakho akuncedise njalo akunikeze umbino ongakuncedisa.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bafundisane ngokuhlaliseka komqondo njalo abesilisa kakhulu befundiswe ukuthi nxa zikhona izinto ezibahluphayo baxoxele abantu ukuze basizakale.

Ezindaweni zonke zentolampilo lasezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube khona amabhakani emasangweni ukwenzela ukuthi labo abadinga lezo zindiwo benelise ukuzibona masinyane bengakalahleki.

Izindawo zomtholampilo kanye lezibhedlela kuqakatheke kakhulu ukuthi kube zindawo ezivikelekileyo ukwenzela ukuthi abagulayo bazizwe bakhululekile nxa bekuleyo ndawo bengacabangi ukuthi impilo zabo zise ngozini

Izingalani zokulala ezisetshenziswa yizigulane kuqakathekile ukuthi zibe lamasondo ukwenzela ukuthi omongikazi benelise ukuzifuqa lapho nxa bezisusa emagumbini okulala bezisa emagumbini okuhlolela.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi esibhedlela kutholakale amabhakane akhombisa ukuthi isibhedlela sitholakala ngaphi kwakhona ukwenzela ukuthi lowo odinga usizo aphangise ukuluthola angalahleki.

Nxa kukhona into ekukhathazayo , kuhle ukuthi uthole umngane ,noma umuntu osendelelane laye ongamtshela into ekuhlukumezayo ngaphakathi kwakho .Ukuze akucebise enelise lokuthi akududuze akunikeze lembono yokuthi ungenzanjani .Ukuze ungacini usuzithola ususendaweni engafanele njalo ungacini usuzithola susenza into ezinga.

Indawo yezempilakahle elazo zonke izinto zokusebenzisa okugoqela izinqola zokuthwala abagulayo. Iyawenza ubelula umsebenzi wabongikazi kanye labodokotela bencedisana lalabo abafuna ukuphathiswa.

Umama osanda kubeletha kulengozi yokuthi engawa ngenxa yesiyezi njalo lokungakaqini kahle. Kungakho kuqakathekile ukuthi ahlale phansi ngaso sonke isikhathi. Kungaba yisikhathi sokuthi umunyisa umntwana, kumbe ukhangele umntanakhe.

Ukubakhona khona kwamagetsi ezibhedlela kuqakatheke kakhulu ngoba kuleminye imithi edinga ukuhlala iqanda njalo kulabanye abantu abagulayo okudinga ukuthi bahlale besemtshineni njalonje.

Omama abazithweleyo kanye labalabantwana abancinyane, kuqakathekile ukuthi bathole izifundo zokuthi umuntu kumele abambe njani umtwana nxa emunyisa ukuze angatholi esehitshwa.

Izibhedlela kanye lezindawo zomtholampilo kumele kubezindawo eziyakheke kahle njalo ezivikelekileyo elangeni ezulwini ukwenzela ukuthi izigulane zivikeleke ngaso sonke isikhathi

Ukufundisana ngokwempilakahle kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba impilo zabantu kumele zihlale zivikelekile ngasosonke isikhathi njalo lezozindawo lapho okufundiselwana khona kumele kube zindawo ezihlala zihlanzekile.

Ukwabelana ulwazi ngokwezempilakahle lokufundisana kwenza abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminengi kungabikhona ukumemetheka kwemikhuhlane njalo abantu bahlala bekhankasa njalo nje.

Ensukwini esesphila kuzo imikhuhlane evelayo minengi kakhulu ngakho kubalulekile ukuthi abantu bengahlalahlala bahlanganise amakhanda njalo bathaphulelane ulwazi ngemikhuhlane evelayo.

Siyabakhuthaza na abasakhulayo ngokuqakatheka kwezempilakahle. Siyabakhuthaza na ngokuthi bakhethe ukufundela ukuncedisa umphakathi kanye lokusiza abagulayo.

Ubusazi na ukuthi labakhubazekileyo, balalo ilungelo lokuba bathole usizo lwezempilakahle? Ubusazi na ukuthi bayenelisa njalo ukufundela ngezempilakahle, baphinde bafundise?

Wonke umuntu ulalo ilungelo lokufunda ngokwezempilakahle. Kungakhathalekile ukuthi ngumuntu ogogekileyo, kumbe ngumuntu ompofu. Kubaluleke kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bonke babelalo ulwazi oluqakathekileyo.

Ukufunda ngakwezemphikahle kuqakatheke kakhulu ngoba kwenza abantu benelise ukufinyele imikhuhlane emitsha eyabe ivela. Njalo bathole ulwazi olujulileyo ngayo ukuze benelise ukuzivikela khuyo.

Ukuthola ulwazi olujulileyo kulabo abafundela okwezempilakahle okugoqela omongikazi kanye labodokotela kwenza ukuthi umsebenzi wokusiza abagulayo ubelula njalo uqhubekele phambili.

Ulwazi ngemithetho yezempilakahle luqakatheke kakhulu. Ngoba lwenza ukuthi abantu bahlale bevikelekile njalo bengazitholi sebenza izinto eziphambene lemithetho efunwa ngabezempilakahle izikhathi zonke.

Ukukhankasa kanye lokufundisana ngendaba yegcikwane le HIV and AIDS kuqakathekile kakhulu ngoba kwenza abantu babe lolwazi njalo babekwazi ukuthi bazivikele njani.

Imikhankaso yabezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba yenza abantu babe lolwazi njalo benelise ukuzivikela nxa kukhona imkhuhlane ememethekayo yingakho kumele siyithathe le imkhankaso ngokuza.

Kuyafundiswa njalo kuyakhuthazwa kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukunikeza usizo lwakuqala ukwenzela ukuthi nxa lapho besehlelwa yingozi benelise ukuncedisa abezempilakahle bengakafiki endaweni.

Ukuhlala endaweni ehlanzekileyo kwenza sivikeleke emkhuhlaneni yokuphefumula, emkhuhlaneni yejwabu, Kanye le mkhuhlaneni yezisu. Ingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi izindawo esihlala kuzo kube zindawo ezihlanzekileyo.

Imikhankaso yabezempilakahle efana lemkhankaso yemdlavuza yesibeletho lokufundisa omama ngokuzivikela ngokocansi iqakatheke kakhulu ngoba omama abanengi bayabulawa yizibeletho bengakwazi.

Kukhona izifo ezingathelelwanayo ezifana lomkhuhlane wenhliziyo, umkhuhlane wetshukela kanye lemdlavuza ezibangwa yikudla esikudlayo lendlela esiphila ngayo yingakho abantu kumele batshumayezwe ngazo.

Umkhuhlane wetshukela usungumkhuhlane osuvamile lezinsuku ngakho kuqakathekile ukuthi sitshumayezane ngawo siqonqoselane njalo sikhuthazane ukuthi abantu bahlale besiyahlola ukuze bebezazi isimo sabo.

Umkhuhlane wetshukela usuyinto evame kakhulu ngensuku zanamuhla. Ngakho kuhle ukuthi sifundisane ngawo abantu bebewazi ,sihlolwe ukuze sihlale sivikelekile.

kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bahlale behlola amehlo ukwenzela ukuthi bengavaleki ukubona njalo kwenzela ukuthi bavikeleke kusase masinyane ngoba amehlo ayinto eqakatheke kakhulu emuntwini

Izimota ezincedisa abagulayo ziqakatheke kakhulu njalo kumele siziphathe kahle ngoba zenza abezempilakahle benelise ukuthwala abagulayo bebahambise lapho okumele bayethola khona usizo masinyane.

Izibhedlela kanye lezindaweni zemtholampilo, kuqakatheke kakhulu ukuthi kutholakale izindawo zokuhlala. Ukwenzela ukuthi labo abaphelekezele abagulayo benelise ukuhlala njalo baphumule.

Indawo zezempilakahle kumele kube zindawo ezakheke kahle ezamukela wonke umuntu. Njalo ezilokuthula ezihlonitshwayo ngumphakathi.

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu emphakathini ngoba yikho lapha abantu abathola khona usizo yikho lapho okusindiswa khona imiphefumulo, yikho lapho okuvikelwa khona ukumemetheka kwemikhuhlane eminengi.

Ezibhedlela lakuzozonke izindawo zemtholampilo, kumele kubeyindawo ehlala ihlanzekile ngasosonke isikhathi ukuze kungabi khona ukumemetheka kwemikhuhlane esuka kuleyondawo.

Ukubakhona kwamabhakane ezindaweni zemtholampilo kwenza kube lula kulabo abayabe bedinga leyondawo ukuze bayibone masinyane njalo benelise ukuthi bathole usizo ngokuphangisa zikhathi zonke.

Abezibhedlela labemtholampilo kumele kubengabantu abalesineke, abalothando, abakwazi ukubekezela njalo abakwaziyo ukunikeza indlebe. Balalele into ehlupha umuntu ukuze esizakale.

Amabhakane ezibhedlela ayasiza ukuthi abantu babone indawo okumele baye kuzo njalo bangalahleki lapho begula ukuze bancediseke masinyane njalo endaweni eqondileyo.

Kuhle kakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngemlilo ukwenzela ukuthi lapho kusiba khona umlilo abantu benelise ukuthi bazisize bacitshe leyo mlilo yingakho ezindaweni zemtholampilo kulezinto zokucitsha umlilo

Emakhemesi lakho kuqakatheke kakhuluukuthi labo abancedisa abantu ngokubanikeza imithi kanye lamaphilisi kube ngabantu abaqeqetshiweyo ukuze kungabi khona ukuhlukunyezwa kwemithi kanye lamaphilisi njalo kungabi khona ukuphambaniseka kwalezi izinto.

Ukutholakala kwemota yezigulane ezibhedlela ukwenza umsebenzi wokuthi abantu baphuthunyiselwe esibhedlela ubelula. Kudala abantu bebehanjiswa esibhedlela ngenqola njalo bebecina befele endleleni.

Udokotela labo mongikazi bayancedisana babonisane ngesigulane sabo ukuze sithole usizo oluqondileyo njalo lemitshina iyabancedisa ukuqondisa.

Kufundiswana ngomkhuhlane womdlavuzo kumbe owemvukuzane kanye lemkhuhlane eyangaphalathia Kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba abantu abanengi sebegula kodwa abakwazi ngenxa yokudla esikudlayo mihla lamalanga

Imitshina esetshenziswa ekuhloleni umdlabuza iqakatheke kakhulu ngoba yenza ukuthi lumkhuhlane ubanjwe masinyane njalo ogulayo asizakale ngesikhathi ngoba abanye abantu babulawa yikuthi umkhuhlane uyabe ungabanjwanga masinyane.

Umkhuhlane womdlavuza usubhahile kakhulu kungenxa yezinto esizidlayo ikanye okunye kuyikuthelelana kusukela kubazali kusiya ebantwaneni. Yingakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale behlola njalo bafundiswe ngezindlela zokuzivikela.

Imikhuhlane kulula ukuthi imemetheke njalo ithelelwane yingakho kuqakathekile ukuthi udokotela lalowo ogulayo bagqoke izinto ezibavikelayo ukuze bengacini sebethelelene limkhuhlane.

Eminye yemithi yokwelapha umkhuhlane wemvukazane yenza umuntu ecine esiba lomkhuhlane womfutho wegazi ingakho kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu elatshwe ngezigaba ukuze kwehliswe lowo mfutho.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bazivikele kumikhuhlane yangaphakathi ukuze bazivikele kulimikhuhlane njalo siqeda bantu.

Umkhuhlane womdlavuza usubhahile kakhulu ingakho kuqakathekile ukuthi ungazizwa uleqhubu ongalizwisisiyo, phangisa uye emthola mpilo bafike balihlole ukwenzela ukuthi bebekwazi ukuthi liqubu kumbengumdlavuza.

Uzejwayeze ukuhlala uhlolwa imikhuhlane yonke evamileyo ukwenzela ukuze uhlale uvikelekile ngoba kulula ukuthi uvikeleke kulokwelatshwa.

Abezempilakahle baqakathekisa ukuthi abantu kumele bafundiswe kabanzi ngendaba yezifo zangaphakathi njalo langendaba yemdlavuza. Ikakhulu omama lo mdlavuza wesibeletho.

Izifo zangaphakathi kanye lomdlavuza lemvukuzane, kuyinto eyethusayo kakhulu, ngakho abantu bakithi bayakudinga ukufundiswa ngalimkhuhlane lokuthi mele bazivikele njani lokuziphatha.

Ukuhlola imvukuzani kanye lokuthungatha imkhuhlane efana lomdlavuza waphakathi kudinga imtshina yohlonzi lwaphezulu ukuze kubekhona imphumela eqondileyo ogulayo elatshwe

Amalabhorethari kanye lezindawo zokuhlolisisa kuqakatheke kakhulu ngoba kwenza ukuthi impumela ibe ngeqondileyo njalo ogulayo enelise ukuthola usizo masinyane, kube lusizo oluzamenza asile.

Abema laboratory kanye labezindaweni zokuhlolisisa kuqakathekile ukuthi bahlanganise amakhanda ngaso sonke isikhathi ukwenzela ukuthi nxa ikhona imikhuhlane evelayo benelise ukubonisana njalo benelise ukuthi baphume lempumela eqondileyo

Ensukwini zanamuhla omama sebesenelisa ukuzihlola bodwa ukuthi abazithwalanga yini. Akufani lakudala lapho okwakumele baqale baye ezibhedlela bafike oMongikazi kube yibo ababa hlolayo.

Abama laboratory kanye labezindawo zokuhlola kuqakathekile ukuba bebelazo zonke izinto zabo zokusebenzisa ukwenzela ukuthi bathole imphumela eqomdileyo njalo benelise ukuthi bathole isisombuluko emkhuhlaneni

Amalaboratory kuzindawo ukumele kuhlale kulamanzi okugeza izandla kanye lemithi yokuhlanza izindawo zonke ukwenzela ukuthi kungabi lemkhuhlane ememethekayo kodwa kube yindawo yokuvikela ukumemetheka kwemkhuhlane.

Ukutholakala kwemitshina emalaboratory lezindaweni lezi ezokuhlola. kuqakatheke kakhulu ngoba kwenza umsebenzi walabo abancedisa izigulane ubelula njalo imkhuhlane ibanjwe masinyane ngokuqondileyo.

Emalabhorethari kubalulekile ukuthi izinto zihlaliswe ngokufana kwazo kanye langokulandelana kwazo kuhlanzeke ukwenzela ukuthi kungacini sekusiba khona izingozi ezivelayo ngokuhlangana kwezinto.

Amalaboratory kanye lezindawo zokuhlolela ezilemitshina eyeneleyo zinhle kakhulu ngoba zenza umsebenzi lapho abancedisa izigulane ubelula njalo zenza imkhuhlane ibanjwe masinyane abantu bancedakale.

Kathesi sokukhona imitshina ehlola igazi masinyane njalo ehlola izifo zomzimba ukuthi zisebenza njani ngokuphangisa incedisana labodokotela njalo isenza imisebenzi yabo ibelula.

ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kubekhona amalebholithali kanye lezindawo zokuhlola ukwenzela ukuba laba abagulayo benelise ukuhlolwa njalo impumela yabo iphangise ukuphenduka ukwenzela ukuba basizakale

Ema laboratory ikhona imithi abayisebenzisa nxa behlola igazi. Leyomithi iqakatheke kakhulu ngoba yenza impumela ibe yimpumela eqondileyo kakhulu.

Omama abanegi bayafa ngesikhathi sokubeletha yingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi lababantu sibavikele njalo sibaqakathekise ukwenzela ukuthi bengazitholi sebeesengozini yokulahlekelwa yimphefumulo yabo.

Omama abazithweleyo kanye lalabo abasanda kubeletha kuqakatheke kakhulu ukuthi bafundiswe ngokuthi umntwana uphathwa njani, njalo ugcinwa njani ukwenzela ukuthi kungagcini kusiba khona ingozi ngoba umntwana omncane ufa kalula

Qakathekisa impilo yabantwabakho. Bambisana labezempilakahle ngazo zonke izikhathi ukuze umntwana ancediseke athole imfanelo zokuthi akhule kahle njengabanye abantwana.

Omama bayakhuthazwa ukuthi babhalise izisu kusese leskhathi,. Ukuze nxa kukhona umkhuhlane thize okhona ubanjwe skhathi sisesekhona ukuze umama lo mtwana bavukeleke.

Abantwana kumele bahlatshwe ukuze bavikeleke njalo bakhule kahle. Bavikeleke emkhuhlaneni efana laboNdingindi, lemkhuhlane yamaKetane njalo ukuthi bengagogeki bebancane.

Umongikazi ngumngane wakho. Lapho ongazwisisi khona zijwayeze ukubuza ngoba nguye umuntu okwazi kangcono ngezempilakahle ukuze lawe wenelise ukugcina impilo ya

Ukutholakala kwemitshina yokusetshenziswa emtholampilo kanye lasezibhedlela kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba kwenza ukuthi izigulane zisizakale masinyane impumela ibe ngeqondileyo njalo imithi kanye lamaphilisi kube ngokufaneleyo.

Yebo udokotela kungu msebenzi wakhe ukunakekela ogulayo kodwa udokotela ulazo into zokusebenzisa. Kuyenza ukuthi ogulayo asizakale masinyane njalo asizakale ngendlela eqondileyo kakhulu yingakho izinto lezi zidingakala.

Yebo udokotela ngumuntu osiza abantu, kodwa udokotela olazo izinto zakhe zokusebenzisa ungudokotela oyenza umsebenzi wakhe uphume ngendlela eqondileyo. Yikho kuqakathekile ukutji lab' abantu bathole izinto zabo zokusebenzisa.

Odokotela abasebenzisa imitshina bathola impumela eqondileyo njalo isigulane esingasenzela kuyo ukwenzela ukuthi lapho esethola usizo enelise ukuthola usizo oluyilo.

Umuntu nxa ehlala ehlutshwa yinkantsho kukhona imidlalo angayenza ukuze isandla sakhe seluleke njalo sejwayele ukuthi sihlale sihambahamba yingakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale beselula njalo bedlalisa izandla zabo.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela kuqakatheke kakhulu ukuthi zihlale endaweni ehlanzekileyo njalo endaweni evalekileyo ukwenzela ukuthi zingathathi amagcikwane, ngoba isibhedlela yindawo yokuvikela amagcikwane hatshi ukuthi amemetheke.

Ukutholakala kwezinsimbi zokusebenzisa nxa odokotela beselapha ogulayo kuqakathekile kakhulu ngoba kwenza impumela yabo ibe ngeqondileyo njalo lowo ogulayo asizakale masinyane ngendlela eyiyo

Imitshina esentshenziswa nxa kuhlinzwa amathambo kuqakathekile ukuthi ihlanzwe ngemithi ebulala amagcikwane ukwenzela ukuthi kuvikeleke isigulane Kanye lalabo abasebenzisa leyo mtshina.

Umuntu engaqamuka kusuka kubenzima kakhulu kodwa ngenxa yokutholakala kwezicathulo ezeseka unyawo, kubangcono ngoba ucina eseyenelisa ukuthi ahambe yedwa kungela muntu ombambileyo kumbe engasebenzisi udondolo.

Ezibhedlela kuqakatheke kakhulu ukuthi kutholakale imitshina yokuhlola, ukwenzela ukuthi lapho nxa kukhona ogulayo, ahlolwe kubekhona impumela eqondileyo, ezayenza ukuthi asizakale.

Izindondolo zamakhwapha zibalulekile kakhulu ngoba ziyamncedisa oqamukileyo ukuthi enelise ukuhamba yedwa njalo enelise ukuphola masinyane.

Sekwabakhona insimbi ezisetshenziswa ekuhloleni amazinyo alabo ababulawa ngamazinyo, yingakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale besiya emtholampilo ukuya hlolwa amazinyo abo njalo bewavikela emkhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ezivoxavoxa ukwenzela ukuthi umzimba ugcinakale uqinile. Njalo kuyavikela kweminye imkhuhlane. Kuyatshisa lamafutha emzimbeni.

Odokotela balayo imitshina abayisebenzisa ukuhlola isigubhu sendlebe. Nxa indlebe iledoti kumbe ibuhlungu bayasiza kakhulu bekhangela lezo zindlebe ngakho sondela kibo.

Izikhali ezisetshenziswa ukuhlinza abagulayo ezifana lezigelo lengqamu kubalulekile ukuthi kugeziswe ngemithi eqondileyo ukuze kuhlanzeke phambi kokuba kuncedise izigulani.

Nxa umuntu egula, esephelelwa ligazi, kumbe esephelelwa ngamanzi emzimbeni. Kukhona imjovo, esetshenziswayo, ukuthi engezwe lawomanzi, kumbe engezwe igazi eseliphumile emzimbeni wakhe.

Imitshina encedisa odokotela nxa beselapha lo oqamukileyo kumbe oyephukileyo iqakatheke kakhulu ngoba yenza ukuhlanganisa kwamathambu kube lula njalo isigulane siphole masinyane sincediseke.

Ukutholakala kwemitshina kanye lezinto zokusebenzisa ezibhedlela kwenza imisebenzi yabo dokotela labo mongikazi ibe lula kakhulu ngoba bancedisa abagulayo ngokuphangisa bedinga usizo.

Imijovo ngeyinye yezinto ezimemethekisa imikhuhlane, yi ngakho kuqakatheke kakhulu ukuthi ngemva kokuwuwusebenzisa ulahlwe njalo ulahlwe ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi kungabi lobungozi.

Umqamelo wokuhlala uyancedisa umuntu osanda kuhlinzwa esibhedlela ukuthi enelise ukuhlala kuhle njalo enelise ukuthi aphole masinyane izinhlungu zehle.

Insimbi kanye lezigelo ezisetshenziswa ukuhlinza ogulayo kumele kube yizinto ezihlala zihlanzekile njalo zigeziswe ngemithi evikela ukumemetheka kwamagcikwane.

Ezibhedlela eziphucukileyo sokukhuna imbhedanyana emincane elamavili encedisa omama ukuthi lapho nxa esebelethile eyenelise ukufaka umntwana wakhe omncane amfuqe.

Imitshina yokusebenzisa nxa abantu behlinzwa ezibhedlela, kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzekile ngakho kumele ihlanzwe ngemithi eyenza ukuthi kufe amagcikwane ukwenzela ukuthi ogulayo engaguli kakhulu.

Esikhathini esesiphila kuso izinto sezabalula ezibhedlela ezinengi, ngoba odokotela sebesenelisa ukuncedisa abantwana abazelwe masinyane ngemitshina ekhona ebancedisayo.

Izikhali ezisetshenziswa ukuhlaba abagulayo kuqakathekile ukuthi zigeziswe ngemithi efaneleyo ukwenzela ukuthi kungabi khona ukumemetheka kwemikhuhlane njalo zihlale zihlanzekile.

Imitshina ilusizo kakhulu, ngoba yenza ukuthi imikhuhlane ibonakale masinyane njalo ibonakale iqondile ukuze kutholakale isixazululo, lokuthi leyo mikhuhlane yelatshwa njani

Izikhali zokusebenzisa ezibhedlela ziqakathekile kakhulu ngoba zenza umsebenzi wabomongikazi ube lula njalo ziyancedisa ukuthi abantu bathole usizo ngokuphangisa.

Odokotela kabenelisi ukubona phakathi komzimba womuntu, yingakho kukhona imitshina ebancedisayo ngokuhlola phakathi emzimbeni womuntu ukuze bathole umkhuhlane oyabe umphethe ngasosonke isikhathi.

Udokotela kanye lensimbi zakhe azisebenzisayo ukwelapha abagulayo kuyizinto ezimbili eziqakatheke kakhulu. Yingakho lezizinto kungamelanga ziswelakale esibhedlela ngoba zibaluleke kakhulu njalo kuyizo ezenza isigulane siphile.

Ukudla okudliwa ezibhedlela yilaba abagulayo kuqakathekile ukuthi kube yikudla okuhlanzekileyo okuhloliweyo njalo okwakha umzimba ukwenzela ukuthi baphangise ukuphola njalo bengatholi imikhuhlane.

Nxa umuntu esegula kakhulu, kukhona inqola esetshenziswayo eyabe ithwele imithi encedisa laba abezempilakahle ukuthi benelise ukufinyelela imithi ngesikhathi. Yingakho leyo nqola ihlala ivaliwe imithi yayo.

Odokotela balemhlobo yezikhali ezitshiyeneyo abazisebenzisa nxa beselapha abantu, okuhlanganisela isikhali sokubamba imthambo yegazi lapha nxa behlinza abagulayo.

Ezindaweni zokuhlola kuqakathekile ukuthi odokotela bebelemitshina yobuxwephetshi obuphezulu ukwenzela ukuthi behlole bethole impumela eqondileyo njalo labo benelise ukufunda ngeminye imikhuhlane.

Umkhuhlane womdlavuza usungu mkhuhlane osuvame kakhulu yingakho lezinsuku sokukhona imitshina esetshenziswa ukuwutshisa lowo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ogulayo athole usizo masinyane.

Imitshina esetshenziswa ngabezemtholampilo , iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa odokothela kanye labomongikazi ukuthi bathole imiphumela eqondileyo, njalo itholakale ngesikhathi umuntu asizakale masinyane.

ukutholakaa kwemitshina ezibhedlela kwenza o dokotela labo mongikazi besebenze bejabulile njalo basebenze ngokuzikhandla ngoba imisebenzi yabo iyabe ilula kakhulu imtshina ibancedisa kakhulu

Imijovo efana lekhathetha iyancedisa kakhulu ukuthi lowo ogulayo enelise ukuthi athole amanzi, kumbe athole ukudla emzimbeni ngeskhathi engenilisi ukukuthola ngomlomo.

Umuntu engaqamuka afakwe ukhonkolo abanye balubiza ngokuthi yi plaster. Kukhona isaha esetshenziswa ngodokotela ukukhipha lolu khonkolo ngemva kokuhlangana kwamathambo.

Amaphilisi esimanje amanye akhona ayingozi kakhulu .Ingakho kuqakathekile ukuthi umuntu alondoloze amaphilisi awathathayo ungawaniki noma umakhelwane wakhe kungakhathalekile ukuthi umkhuhlane abawugulayo uyafanana.

Amaphilisi esimanje kuqakathekile ukuthi umuntu athole ulwazi oluqondileyo kwabezempilakahle ngaphambikokuba awathathe ngoba asuka abeyigozi emzimbeni womuntu nxa ethethwe ngendlela engafanele.

Umuntu ogulayo ulalo ilungelo loluthi aqale abelolwazi olujulileyo ngomuthi phambi kokuba awuthathe yingakho labobantu kumele sibanikeze ithuba lokuthi bakhethe ukuthi bayafuna ukuwusebenzisa umuthi kumbe hatshi

Ukunatha amanzi angahlolisiswanga kuyenza ukuthi sithole amagcikwane angasibangela ubuhlungu besisu. Ingakho kuqakathekile ukuthi sihlale sithola imithi yokuhlanza izisu zethu ukwenzela ukuthi sibe lempilakahle enhle.

Emachemis Kanye lezindaweni ezokugcina imithi kuqakathekile ukuthi kuhlale kuvikile ukwenzela ukuthi imithi ingacini isiwela ezandleni zabantu abamgafanele ngoba abantu abanengi lezi insuku bayahlukumeza imithi.

Amaphilisi oyabe uwaphiwe ngu dokotela akuvunyelwa njalo kulicala ukuthi uwanikeze omunye umuntu ngoba lowo muntu uyabe esewathatha njenge zidakamizwa ngakho kuyabe sokubulala impilo yakhe.

Esikhathini esesiphila kiso abantu sebehlukumeza imithi yesimanje, beyisebenzisa njengezidakamizwa. Yingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi lapho esiyigcina khona kubeyindawo ekhiywayo ngasosonke isikhathi.

Uma uhlutshwa yisifuba njalo ukhwehlela isikhwehlela esiwomileyo ukhona umuthi wabelungu okuthiwa yi DRY TICKLY COUGH otholakala phakathi kwebhodlela elinsundu uyancedisa.

Ukuzinakekela kuqala ngami lawe yingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi silondoloze amaphilisi kanye lemithi yethu sikugcine endaweni ephezulu ukuze sigcine impilo zabantwabethu kanye zalabo esihlala labo.

Ukwelapha kwesimanje kulula ngoba yonke imithi lamaphilisi kuyahlolisiswa, kukhangelisiswe ngaphambi kokuba kunikezwe laba abagulayo.

Umuthi weAmlycure ngomunye wemithi okungamelanga umuntu awusebenzise ngaphandle kokuba aqale welulekwa ngabezempilakahle. Ngumuthi otholakala phakathi kwebhodlela elinsundu.

Imithi yethu esiyigcina ngekhaya kumele siyigcine ihlelekile ukwenzela ukuthi lowo olandelayo alandele abone kakhe ukuthi lowu umuthi usebenzani njalo uhlezi njani

Abantwana abancane, bangabantwana abangakaqini kakhulu njalo bayahlutshwa yimikhuhlane efana lokukhwehlela. Ingakho kuqakathekile ukuthi sihlale silayo imithi ebancedisayo njalo ebavikelayo.

Imithi yesimanje ilendlela egcinwa ngayo, kumele ifakwe endaweni ehlanzekileyo, endaweni ephezulu lapho okungafiki khona abantwana, njalo lapho okungangeni khona ilanga ukuze igcinakale kahle.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ngaphambi kokuba athatha amaphilisi azwisise njalo abuzisise kwabezempilakahle ngoba kulilungelo lakhe ukuthi aphile kahle njalo kulilungelo lakhe ukuthi abekwazi ngamaphilisi awathathayo.

Imithi yabantwana ithengiswa ilespimo esifaneleyo. Ukuze lo omnika umuthi enelise ukuthi akale amnikeze okuqondileyo angaphambanisi.

Kulezinto ezinengi ezitholakala esiswini. Ezinye singabe sizithola ngokuhamba sibambe lapho okungcole khona, okunye kungabe kutholakala ebantwaneni abahamba badlalise udaka becine sebeleziqotho ezinamathele phakathi esiswini. Ngakho umuthi weTanzol uyancedisa ukuthi lezo zinto zihambe zihlanzeke eziswini zethu kuhambe kuphume ukuze sibe lempilakahle enhle.

Nxa umuntu ephelelwa ngamanzi emzimbeni kukhona amaphilisi afana leO.R.S asetshenziswayo ukubisela amanzi emzimbeni. Yingakho odokotela bekuqakathekisa ukusetshenziswa kwalawomaphilisi.

Ngenxa yokubakhona kwemkhuhlane yetshukela kakhulu ensukwini zanamuhla. Ibangwa yizinto esizidlayo. Abezempilakahle sebaletha imithi ekhona, eyokuthi iyabe ingela tshukela. Ukuze wonke umuntu asizakale.

Nxa umuntu ekhwehlela kumbe elomkhuhlane wophepha kuqakatheke kakhulu ukuthi avakatshele emtholampilo ukuze benelise ukumkhangela njalo bambhalele imithi azahamba ayeyithenga ekhemesi imncedise.

Umkhuhlane wokukhwehlela kanye lophepha ungumkhuhlane ohlukumeza kakhulu abantu ikakhulu ngesikhathi somqando kanye lesikhathi sokuba lomoya ingakho kuqakathekile ukuthi sihlale sile mithi engcedisayo

Amaphilisi esimanje kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu nxa ezawanatha alandele izixwayiso azinikezwe ngudokotela ukuze angazitholi eselinyazwa ngalamaphilisi kumbe esemdalela omunye umkhuhlane.

Abanye abantu balamathambo angalolongekanga kahle njalo lemizimba yabo ihlala intengantenga yingakho kukhona eminye imithi yesimanje encedisayo ukut babelemizimba elolongekileyo ngaso sonke iskhathi

Ngensuku zanamuhla siyakubona abantu abanengi sebethatha imithi yesimanje beyisebenzisa njengezidakamizwa ingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa ngekhaya lilemithi eliyisebenzisayo liyibekwe lapho okukhiywa khona.

Nxa uthatha amaphilisi esimanje kuqakatheke kakhulu ukuthi amaphilisi akho ubewazi njalo ubelolwazi oluvela kudokotela ngoba amaphilisi esimanje amanengi akhona aseyingozi.

Kuhle ukuthi nxa uthatha amaphilisi ulandele izixwayiso oyabe uzinikezwe ngudokotela njalo uqale ubelolwazi olujulileyo ngalawo maphilisi ukwenzela ukuthi angahambi akuphambanise impilakahle yakho.

Abezempilakahle baqala bahlole njalo basebenzisa ubufakazi obubambekayo ngaphambi kokuba banikeze umuntu imithi, njalo baqala bananzelele ukuthi iyasebenza yini.

Umuthi we Aprew uyancedisa kakhulu nxa umntwana ebulawa yisifuba kumbe nxa ebulawa zindlebe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi kuqale kubuzwe kubodokotela phambi kokuthi lowomuthi usetshenziswe.

Emakhemisi kumele bananzelele ukuthi umuntu ulayo yini incwadi kadokotela ngaphandle kokuba bemthengisele umuthi ngoba abanye bayayihlukumeza imithi beyithatha ngendlela engafanele njalo bezilimaza.

Amaphilisi amanje kanye lemithi yakhona, kubalulekile umuntu ukuthi aqale athole ulwazi kulabo abafundele ngezamaphilizi kanye labodokotela. Phambi kokuba awathathe kumbe awasebenzise.

Abantu abale asima balokuzithola bethwele nzima ikakhulu ngesikhathi lapho bevaleka kodwa sokukhona utshina obancedisayo ngaso sonke isikhathi ukuthi uvule izifuba zabo nxa sezivaleka.

Abantu kumele baqaphele kakhulu bengasebenzisi imithi le eyesimanje bengelalo ulwazi olujulileyo njalo bengatholanga usizo oluvela kudokotela ngoba limithi kukhona imikhuhlane engaleyi.

Nxa umuntu ogula ngokomqondo esehlukumeza njalo ezilimaza kumbe elimaza labo ahlala labo . Abezemtholampilo kukhona amaphilisi abamnikeza wona ukuze amncedise athibeke.

Esikhathini sakudala abantu babehlangana lobunzima kodwa kathesi ngenxa yentuthuko losizo lwesayensi abantu sebekhona ukuthola usizo ezibhedlela masinyane njalo sokulula.

Abantu abadala balokuhlutshwa ngamehlo ikakhulu ngesikhathi nxa kulomoya yingakho kuqakathekile ukuthi sibatholele umuthi wesimanje owokuthontisela ukuze amehlo abo angahluphi benelise ukubona kahle

Ikhona eminye imithi enganathwayo ngaphandle kokuba nxa ubhalelwe ngudokotela. Yingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi kumaphilisi akho uwalondoloze, ungawaniki noma umakhelwane wakho.

Kukhona abantu abahlutshwa yimikhuhlane efana lenkomo lokulunywa ngesikhathi sokuthi kuyabe kulomoya kumbe ngesikhathi sokuthi izihlahla sezifaka amaluba yingakho umuthi weRazene ubancedisa.

Kuhle kakhulu njalo kuyinto eqondileyo ukuthi nxa kulento ekukhathazayo usondele emuntwini ololwazi njalo ofundileyo ngalokho okokuncedisa abantu abakhathazekileyo ukuze enelise ukukweluleka

Ensukwini zanamuhla obaba abanengi sebetholakala belahlekelwa yisimo somqondo ngenxa yokuthi bahlala becabanga ngenxa yokuthi beyibo inhloko yemizi njalo umnotho welizwe kawusamanga kuhle.

Imikhankaso yokufundisana ngendlela zokunakekela abesintwana kanye lalaba abagogekileyo kuyinto eqakatheke kakhulu ukwenzela ukuthi umphakathi wenelise ukunanzelela njalo ubone ukuqakatheka kokuvikela laba abantu.

abantwana ngabantu ababanjwa yimkhuhlane kalula yingakho kuqakathekile ukuthi njengabantu abakhangele abantwana kungaba ngabazali kumbe ngogogo babantwana sihlale sisondela labo ezibhedlela ukuze bathole usizo masinyane

Imidlalo ingenye yendlela zokuqinisa amathambo. Yingakho ezikolo zabantwana bezinga laphansi kufanele baphiwe amathub okuthi benelise ukudlala ukuze amathombo abo bakhule eqinile.

Abantwana abazelwe masinyane kabenelisi ukuzifudumeza, kabenelisi ukuphefumula bodwa njalo kabenelisi ukuthi inhliziyo zabo zimpompe kahle igazi, yingakho befakwa emtshineni ebancedisayo.

Abantwana abancane balamathambo angakaqini kahle njalo abuthakathaka, yingakho kubalulekile ukuthi njengabazali abahlala labantwana singabavumeli bathwale izinto ezisindayo.

Odokotela babantwana bande ukubambisana babebabili kumbe babebathathu ukuze kubekhona impumela eqondileyo nxa umntwana egula njalo bande ukubuza abazali ukuthi umntwana uhlutshwa ngokuyini

Abantwana balomasotsha omzimba angakabi kwazi ukuzilwela kahle yingakho kuqakathekile ukuthi sibakhuthaze bageze izandla ngasosonke iskhathi ukuze bahlole behlanzekile ngoba bona bangabantu ababamba yonke into.

Akulunganga njalo kuyinto engakhuthazwayo ukuthi abantwana banakekelelane bodwa ngoba bacina sebewelwa yimikhuhlane etshiyeneyo njalo lokudla abayabe bekudla kuyabe kuyikudla okungayakhi imzimba.

Abantwana abancane abasakhulayo kuyadinga ukuthi badle ukudla okwaneleyo ukuze benelise ukukhula kahle okunye ukudla kwenza ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni okunye ukudla kuqinisa amathambo.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantwana bathole zonke imfanelo zabo ngoba abantwana ngabantu abatholwa yimikhuhlane kakhulu yingakho kukhona imjovo okumele bayihlatshwe njalo bayihlatshwe ngeskhathi.

Abantwana abancane amasotsha abo emzimba awakaqini kahle njalo awakabikwazi ukuzilwela ingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi bahlatshwe ukuze benelise ukuvikeleka njalo umzimba wabo wenelise ukubalwela.

Abantu ababona ngokwezemtholampilo kumele kube ngabantu abalothando njalo abalesineke ngoba nxa umuntu ekhangele umntwana ogogekileyo engelalo uthando ucina esiba lenhliziyo embi ngoba lababantu badinga ukunakekelwa ngokuseduze.

Abantu abasebenza ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bagqoke izigqoko zokuzivikela ngoba abantu ababuya begula ezibhedlela bagula umikhuhlane etshiyatshiyeneyo njalo eminye yayo iyathelelwana kalula.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi siqhuqhuzele abantu bafundele imisebenzi yokuhlola abagulayo ,ukwenzela ukuthi laba bantu batholakale bebanengi ukuze izigulane zingahlali ezibhedlela njalo zingacini sezisifa.

Esikhathini ezinengi ezedluleyo besibona omama abanengi besesaba ukuyahlola izisu ngoba odokotela abanengi akade bekhona bebengabesilisa. Kodwa khathesi sekulula ngoba odokotela besimame labo sebekhona

Odokotela ngabantu abaqakatheke kakhulu ingakho kuqakathekile ukuthi sibahloniphe ngaso sonke isikhathi ngoba ngabantu abasincedisayo ngaso sonke isikhathi njalo bangabantu abalesineke kanye lothando abenza ukuthi sisile masinyane.

Sijwayele ukubona abantu abangobaba bengabodokotela, kuqakatheke kakhulu ukuthi sigqugquzele labantwana bethu abangamantombazana ukuthi bawenze lumsebenzi ngoba umuhle kakhulu njalo uluncedo kakhulu emphakathini.

Imikhuhlane eminengi idinga ukuthi odokotela bahlanganise amakhanda. Ukuze bethole impumela eqondileyo kusizakale ogulayo njalo asizakale ngokuqondileyo. Asile masinyane.

Udokotela laye ngumuntu njalo ngesinye isikhathi uyakwanisa ukuthi laye aphambanise okunye ngemkhuhlane yikho kuqakathekile ukuthi labo bafunde ulwazi kwabanye abakwazi ngcono ukuze angcediseke laye ancedise abagulayo

Nxa ungazizwa kahle emzimbeni zisondeze kubo dokotela bakuncedise bakuphathise ngokuseduze ukuze uthole usizo njalo uphile kahle ngaso sonke isikhathi.

Umuntu ozithweleyo uyakhuthazwa ukuthi ahlole ngaso sonke isikhathi ukwenzela ukuthi nxa kukhona okungalunganga kuhle ngomntwana kubanjwe isikhathi sisasekhona njalo kuqondiswe umntwana engaka zalwa.

Umsebenzi wokuba ngumongikazi kumbe ukuba ngudokotela ufuna umuntu olesineke njalo olothando. Yingakho kuhlala kukhuthazwa ukuthi umuntu kumele akhethe into alesiphiwo kuyo njalo ayithandayo.

Kudala abantwana abangamantombazane bebengayifundeli imisebenzi yokuba ngodokotela kodwa khathesi yibo esesibathola bengodokotela njalo belekusasa eliqhakaze kakhulu bekuthatha lokhu ngezinga laphezulu.

Njengabazali ogogo laye wonke umuntu okhangeleyo kungumlando wethu ukuthi sibambisane labezempilakahle odokotela omongikazi labo bonke abancedisayo ngezimpilo zabantwana. Ukuthi bantwana laba bathole imithi bathole ukuvikeleka emkhuhlaneni baphile kahle bakhule bengabantwana abajabulileyo.

Abezempilakahle bayakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bafundele ngokwe first aid ukwenzela ukuthi nxa kukhona umonakalo osuyehlile esigabeni abantu benelise ukuthola usizo masinyane njalo bancedakale.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi omongikazi bathaphulelane ulwazi ukwenzela ukuthi ekuncediseni kwabo omama benelise ukubanikeza ulwazi okuqondileyo ngasosonke isikhathi njalo basizakale.

Abantu abasemaphandleni, kukalutshwane ukuthi bahlolwe amazinyo. Ingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu laba bathole ulwazi. Njalo batshunyayezwe ngokuqakatheka kokuhlolwa amazinyo zikhathi zonke.

Abavula amakhemesi kuqakatheke kakhulu ukuthi babengabantu abalezincwadi eziqondileyo ngoba ukuvula leli bhizinisi ungela ncwadi eziqondileyo akulunganga njalo akukho emthethweni ngoba abantu bayahlukumeza amaphilisi.

Usuku lokuthakazelela okwezempilakahle lulusuku oluqakatheke kakhulu ngoba lwenza sinanzelele ukuqakatheka kwezempilakahle njalo lwenza lalabo abasebenza kulezo zingaja babone ukuqakatheka kwabo.

Impilo zethu ziqakathekile yingakho kugqugquzelwa ukuthi sithenge imithi emakhemesi singathengi imithi ebantwini abaphandle ngoba bengelalo ulwazi oluqondileyo ngemithi leyi.

Amakhemesi zindawo okumele zihlale zivikelekile ngoba zisengozini yokutshontshelwa njalo abantu baya gqekeza lezi zindawo betshontsha imithi okungamelanga itholakale isezandleni zabantu.

Ukugcina kahle imithi njalo ukuyigcina emakhabothini aphezulu, kwenza ukuthi abantwana bengenelisi ukufinyelela kuyo njalo bavikeleke ekunatheni imithi engafanelanga.

Vikela impilo yakho ngokuthenga imithi kumbe amaphilisi emakhemisi umuntu kumele aqaphele laba abathengisa amaphilisi phandle ngoba bengelalo ulwazi olujulileyo.

Abamakhemisi bayatshumayeza njalo bayakhuthaza ukuthi imithi yethu siyigcine kuhle, siyigcine emakhabothini akhiywayo njalo aphezulu. Singayikhiphi emabhokisini lawo athengwe ekiyo

Ukutholakala kwemithi sokwaba lula. Ngoba ezindaweni ezinengi asekhona amakhemisi ancedisayo ngemithi leyi eyabe ibhalwe ngudokotela. Ngakho umuntu usuka kudokotela aqonde ekhemisi.

Abemakhemisi kuqakathekile kakhulu ukuthi belande imithetho yezempilakahle ukwenzela ukuthi balondolozo impilo zalabo abagulayo ngoba kwesinye iskhathi imithi iyadala imikhuhlane etshiyeneyo ezimpilweni zabantu nxa ingasebanga kahle

Esikhathini esesiphila kiso, amakhemisi asetholakala endaweni ezinengi, lasemaphandleni uyathola amakhemisi ekhona njalo kukhona abantu abaqeqetshiweyo ukuthi bancedise abagulayo.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi labo abasemaphandleni bakuthazwe ngokwamabhizimusi awamakemisi ngoba eyinxeye yamabhizimisa ancedisa ukuthuthukisa isigaba .

Ababona ngezokwabelwa kwemithi kanye labemakhemisi balezixwayiso abazidlulisa kumphakathi ukuthi nxa ungathenga umuthi, ungawukhiphi phakathi kwebhokisi othenge ukulo ukuze uvikeleke.

Amakhemisi ayisilo ibhizimusi nje ,kodwa libhizimusi elkncedisa umphakathi. Njalo elimela umphakathi ukuthi ube lempilakahle kakhulu ngokubancedisa ngamaphilisi lemithi.

Abantu abasebenza emakhememisi bangabantu abaqeqetshiweyo njalo abalolwazi olujululileyo ngezemithi ngakho kubalulekile ukuthi nxa kukhona esingakuzwisisiyo sibuze.

Ukuhleleka kwendawo ezihlala imithi emakhemisi kwenza ukuthi umsebenzi walowo osebenza khona enelise ukuthatha imithi ngendlela eqondileyo nxa enikeza ogulayo njalo engahlanganisi.

Ngokubakhona kwe inthanethi kanye labocwepheshe bamanje, abezibhedlela sebesenelisa ukuthi bathumele imithi yogulayo kwabamakhemisi ukuze lowo ogulayo afike abhadale kuphela abesethatha imithi yakhe.

Emakhemisi kumele kuhlale kulemithi elingeneyo ukwenzela ukuthi nxa kukhona amasela afuna ukutshontsha engenelisi ukufinyelela ngoba imithi iyingozi kakhulu emphakathini.

Abema khemisi kuqakatheke kakhulu ukuthi banikezwe izeluleko ngaphandle kokuba bathengisele abagulayo imuthi. Ngakho kumele bathengise imithi engakadlulelwa ngamalanga, ngoba umithi edlulelwe ngamalanga iyingozi.

Imikhankaso yabezempilakahle iqakatheke kakhulu ngoba yenza lalabo abangathandi ukuya esibhedlela bakubone kufanele ngoba abezempilakahle sebetshumayezile ngendaba zemkhuhlane kanye lokuzivikela besemakhaya abo.

Amanzi aqakathekile ezimpilweni zethu yingakho kuqakathekile ukuthi sihlale sinatha amanzi ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi sivikeleke emkhuhlaneni ebangelwa nggamanzi angcolileyo efana lemikhuhlane yesihudo.

Nxa kukhona imikhankaso evelayo kuhle ukuthi abantu basondele ukuze bathole ulwazi olujulileyo kwabezempilakahle njalo benelise ukuthi babekwazi ngokuzivikela kanye lokugcina izindawo zabo zihlanzekile.

Imikhankaso yabezempilakahle, ikakhulu le eyenzelwa emakhaya, iqakatheke kakhulu ngoba iyenza ukuthi abantu abadala kanye lalabo abagogekileyo benelise ukuyofika, njalo bathole ulwazi labo.

Imikhankaso iyingxenye yezindlela zokufundisana kanye lokwabelana ulwazi. Ingakho kuqakathekile ukuthi ibekhona ukwenzela ukuthi kufundiswane ngezindlela zokuzivikela nxa kukhona imikhuhlane evelayo.

Imikhankaso yabezempilakahle iqakatheke kakhulu ngoba iyenza ukuthi lalaba abagogekile kumbe abantu abadala benelise ukufinyelela ngoba labantu abenza okwemkhankaso bayafika emakhaya.

Kuqakathekile ukuthi umuntu avikele impilo yakhe , avikele impilo komakhelwane ukuze kungabi khona ukumemetheka kwemikhuhlane yingakho abantu kumele basondele nxa abezempilakahle belemikhankaso abayenzayo ukwenzela ukuthi bathole ulwazi olujulileyo.

Imikhankaso ibalula kakhulu ebantwaneni abasakhulayo ngoba bayenelisa ukuthi batshumayezane bengamaqembu njalo batshumayeze labangani babo intshumayelo yakhona ihambe masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemtshina yokuzihlola ukwenzela ukuthi lapho nxa sebezizwa bengazizwa kahle emzimbeni benelise ukuzihlola besemakhaya abo ngaphambi kokuba bahambe emtholampilo.

Imikhankaso mayelana ngomkhuhlane woqhuqho iyinto eqakatheke kakhulu. Ngoba abantwana abanengi bayafa bebulawa yilomkhuhlane ngenxa yokuthi abazali bayabe bengelalo ulwazi .yingakho kuqakathekile ukuthi sikhankase ngaleyi mikhuhlane.

Ukuzivikela ukuthi singalunywa yiminyane kuqakatheke kakhulu ukwenqabela umkhuhlane woqhuqho ngoba lumkhuhlane kwesinye isikhathi uyabulala yingakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ezindaweni ezivikelekileyo kuminyane.

Imikhankaso yabezempilakahle, yenza ukuthi abantu abayabe belemibuzo benelise ukubuza odokotela labomongikazi, ngoba bebabona besenelisa ukusondela kibo.

Ukukhankasa kanye lokutshumayezana ngemikhuhlane kwenza abantu babelolwazi olungcono njalo bazwisise ukuthi kudingakalani nxa kukhona imikhuhlane ememethekayo.

Ukukhankasa ngendaba zezimpilakahle kuyinto eqakatheke kakhulu. Ngakho mele sizijayeze ukuthi lapho nxa ikhona imihlangano ekhulunywa ngezempilakahle sibe khona ukuze siphathiseke emphakathini.

Ukugqugquzela intsha ngkwenza imkhankaso ngezempilakahle kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba inengi labo yilo elingathandi ukuya emtholampilo njalo yilo elihlangana lemikhuhlane emnengi etshiye tshiyeneyo

Abantwana abasezifundweni zezinga laphakathi kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngobungozi kanye lemikhuhlane etholakala emacansini langendlela zokuzivikela.

Umama ojabulileyo ngumama ohlanzekileyo yingakho abezempilakahle sebeqakathekisa ukuthi omama banikezwe izitshubo zokusebenzisa lapho besethubeni labomama ngoba abanye omama bayaswela.

Omama kanye lamantombazane asakhulayo kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngandaba zokuzala. Ukuthi umuntu kumele azigcine kuze kubenini njalo yisiphi isikhathi esifanele ukuthi umuntu angazala ngaso.

Amantombazane labomama abasakhulayo kuqakatheke kakhulu ukuthi bafundiswe ngezindlela eziqondileyo ezokuhlela izimuli ezizayenza ukuthi bahlele kahle izimuli zabo.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngezindaba zokuzala lokuhlela izimuli kanye lokuhlola igazi phambi kokuthi abantu babelabantwana, ukuze bavikeleke njalo bavikele abantwana babo.

Ukufundisa abantwana abangamantombazana ngezindlela zokusebenzisa, kanye lokulahla izitshubo, ezisetshenziswa lapha umuntu ongumama esesikhathini. Kuyinto eqakatheke kakhulu, ngoba kuletha ukuhlanzeka emizimbeni yabo.

Abantwana abangamantombazane bazithola bekhathazekile kakhulu ngesikhathi sokuba bebe sethubeni labomama ingakho abengaja ezinengi zezempilakahle bakubona kufanele ukuthi lababantwana bancediswe ukuze bathole izimfanelo zokusebenzisa lapho bezithola besethubeni labomama ukuze benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo, benelise ukuhlala bejabulile.

Umbalisikazi ohlanzekileyo kanye lendawo yokufundela elazo zonke imfanelo zokusebenzisa iyenza abafundi bathande ukuya ezifundweni zabo njalo baqakathekise imfundo baphinde baqakathekise ikusasa labo balithathe balenze into ehlezi isenhliziyweni zabo ngoba lapha abayabe befundela khona labantu abayabe bebancedisa bengabantu.

Ukufundisana ngezindlela izimuli kwenza ukuthi omama bengagcini sebesiba labantwana abanengi njalo kwenza ukuthi benelise ukuhlala bejabulile ngoba umama ohlelekileyo nguma ojabulileyo.

Omama abasakhulayo bayafundiswa ngokuthi umntwana umnakekela njani, umunyisa njani uqala ukumnikeza ukudla esenganani njalo ibele ulekela esenganani.

Ukuhlela imuli kuthatha abantu ababili yingakho kuqakathekile ukuthi umama lobaba babonisane ngaphambi kwokuba balemuli kumbe bengaphambi ngokuba beqale imuli yabo ngengakho bemele bethathe lokho okungabavikela.

Abezempilakahle bayafundisa ikakhulu emaphandleni ngezindaba zokuzala, ukuhlela imuli kanye lendaba zokungena esikhathini kulabo abasakhulayo. Bayafundisa omama kakhulu ngendaba zokuthi umuntu nxa sekuyikuthi usezithwele kumele azinakekele njani baphinde bafundise ukuthi uzinakekela njani kanye lomntanakhe ukuze angamtheleli amagcikwane akhona kulezi insuku.

Abantu bengabe bezalana kodwa ukwakheka kwabo kwemizimba kwehlukane omunye abemude njalo omunye abe mfitshane, omunye abe lomzimba omkhulu omunye abelomzimba omncane ngoba kuyikwehlukana kwemzimba.

Amanzi ayimpilo yingakho kuqakathekile ukuthi ngesikhathi semidlalo abantu bebe benatha amanzi ngoba ukuginqa kwenza amanzi aphume emzimbeni yingakho kumele unathe amanzi ukuze ubuyisele amanzi aphumileyo.

imidalo iyinxenye yokuzama ukuzelapha kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bezivoxavoxa njalo bezelula kodwa laba bantu abenza lokhu kumele bahlale besondela kubo dokotela ukuze babonakale ukuthi bakwenza ngendlela na

Inkombalanga esetshenziswa ngabezemidlalo iqakatheke kakhulu ngoba yenza ukuthi benelisa ukunanzelela isikhathi abasichithe nxa besenza imidlalo yabo njalo bananzelele imisebenzi abayenzileyo ngaleso sikhathi .

Ukuzivoxavoxa kanye lemidlalo kuyingxenye yokuzelapha kodwa kwesinye isikhathi kusuka kubeyingozi nxa umuntu engasakwenzanga ngendlela. Yingakho kuqakathekile ukuthi umuntu abuze udokotela wakhe ngaphambi kokuba akwenze.

Imidlalo kanye lokuzivoxavoxa kungeyinye indlela yokwelapha imikhuhlane efana lamadolo, imithambo kanye lamathambo nje emzimbeni yingakho kuqakathekile ukuthi senze imidlalo.

Izithelo kanye lokudla okuhloliweyo kuqakatheke kakhulu emzimbeni yalabo abenza okwemidlalo ngoba kwenza imizimba yabo kanye lemithambo yabo ihlale iqinile, yingakho kukhuthazwa ukuthi bakudle.

Siyananzelela ukuthi esigabeni sabezempilakahle, sokukhona ukuphucuka ngoba sebenelisa ukuthi bathwale imithi lokunye okutshiyeneyo ngendizamtshina ezincinyane ezingela mtshayeli. Ngapho lokhu kwenza ukuba kubelula ukuthi abantu abaphathekileyo bathole usizo ngoba imithi ifike ngesikhathi esifaneleyo.

Umuntu engalimala kumbe engaqamuka, kukhona imitshina yesimanje, esetshenziswayo ukuthi lowomuntu elulwe ukuze amathambo akhe kanye lemisipha kuhlangane kuhle. Ikakhulu, laba, abemidlalo.

Ezemidlalo lazo ziyi ngxenye yokwelapha kodwa kuqakathekile ukuthi labo abancedisa ukwenza okwemidlalo bebelazo insimbi ezeneleyo ukwenzela ukuthi nxa bengalimala benelise ukubancedisa masinyane.

Ukuzivoxavoxa kanye lemidlalo, kuyingxenye yokuzelapha. Ikakhulu imthambo kanye lokuzelula amathambo kulabantu abayabe belimele, kumbe abantu abekebephula ngakho kuqakatheke kakhulu.

Abantwana abenza imidlalo kuqakatheke kakhulu ukuthi bahlale behlolwa amehlo ngoba kuyabasiza ekudlaleni kwabo bengacini sebelimazana labanye abantwana ngoba bengaboni kahle.

Nxa uvuka ekuseni kuqakathekile kakhulu ukuthi uzelule ukwenzela ukuthi nxa kukhona lapho okubuhlungu khona kumbe imthambo yegazi engahambisi khona igazi yenelise ukuzwa kusase masinyane.

Abantu abenza izinto zemidlalo Kanye lokuzivoxavoxa bangabantu abahlala belimele njalonje yingakho kuqakathekile ukuthi bahlale behlolwa ukuze behlale besazi izimo zabo zomthambo Kanye lomzimba

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale belemitshina yokuzihlola ukwenzela ukuba ngesikhathi lapha umuntu engazizwa kahle enelise ukuthi ezihlole ngekhaya abesethumela udokotela impumela yena abenguye omtshelayo ukuthi uyagula loba hatshi.

Ngobuchwepheshe osobukhona ezikhathini zamanje sokutholakala imitshina yokuthi umuntu uyenelisa ukuzihlola igazi abesethumela imniningwane yakhona kuDokotela ngaphandle kokuba aye esibhedlela.

Ukutholakala kwezinto esisentshenziswa ekwelapheni buqamama, kwenza ukuthi izimpilo zabantu zivikeleke ngoba odokotela bayenelisa ukwelapha umuntu osendaweni ekhatshana.

Ukwelatshwa ngomakhalekhukhwini kumbe sithi ukwelatshwa buqamama kuqakathekile kakhulu ngoba kuyenza lalabo abasemaphandleni benelise ukuthola usizo masinyane njalo lalabo abagugileyo.

imitshina yokuyelapha buqhamama iqhakatheke kakhulu iyenza ukuba odokotela benelise ukulandelela izigulane zabo ezisemaphandleni lezinye ezise zindaweni ezikhatshana lesibhedlela

Imitshina yokusebenzisa nxa abantu beselatshwa buqamama iyenza umsebenzi ubelula njalo iyenza ukuthi lalabo abase zindaweni ezikhatshana benelise ukuthola usizo masinyane njalo bancediseke.

Ukutholakala kwemitshina kanye lamakhompiyuta okuhlanganisela le inthanethi. Kuyenza ukuthi umisebenzi wabodokotela owokulandelela izigulane zabo ubelula. Njalo benelise ukubanikeza imbono.

Ukwazi ngemithi yesintu kuyinto eqakatheke kakhulu, ukwenzela ukuthi imvelaphi yethu ingatshabalali njalo lentsha ezayo enelise ukuthi ibe kwazi ngokuthi sivelaphi njalo besisebenzisani ngoba imithi yesintu iyinto ebalulekileyo.

Izihlahla ziqakatheke kakhulu ngakho kumele sizilondoloze ngoba yikho lapho esithola khona imithi yesintu esincedisayo ukuze singaguli njalo esenelisa ukuthi siyithole ngemakhaya.

Imithi yesintu eminengi yakhona ayihluphi kangako, ngoba nxa izulu line kuhle abantu bayenelisa ukuyithola yonke indawo ngoba iyazimilela yodwa ayidingi nhlanyelo.

Izihlahla zesintu zilendlela ezisetshenziswa ngayo ,njalo bakhona abakwaziyo ngazo okumele sibabuze ngaphambi kokuba sizisebenzise njalo sizidinge

Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengabantu abatsha sizisondeze ebantwini abadala ngoba kuyibo abalolwazi olujulileyo ngemithi yesintu njalo abayazi ngcono ngamabizo ayo onke.

Imithi yesintu iqakatheke kakhulu njalo ilula ukuyilima yingakho kumele sifunde ukuthi ilinywa njani ngemakhaya njalo isetshenziswa njani ukuze isincedise ekuhlanzeni igazi kanye lekugcineni imzimba.

Esintwini kukhona izihlala ezelaphayo njalo ezisetshenziswa nxa kulemitshado kumbe kulemicimbhi emikhulu ngoba kuyizihlahla ezihlonitshwayo. Kodwa lezizihlahla umuntu kumele asizebenzise elolwazi ngoba ziyi ngozi.

Imithi yesintu, kukhona eminye esingayifaka ezitshebeni siyipheke, siyidle njengesitshebo. Njalo isincedise kakhulu emzimbeni yethu kanye lokuhlanza igazi lethu zikhathi zonke.

Imithi yesintu itholakala duze labantu ikakhulu labo abasemaphandleni imithi yesintu bayithola lula njalo bayakhona ukuyithola kulabo abalolwazi ngemithi yesintu ikakhulu izinyanga lezangoma.

Imithi yesintu iqakathekile ngoba iyimvelaphi yethu ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu abeyazi, abekwazi ukuthi ihlanyelwa njani njalo inakekelwa njani ukuze eyisebenzise.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu ayisebenzise adinge laba abalolwazi ngayo ukuze bameluleke ukuthi ingabe ilobungozi yini kumbe engayisebenzisa.

Ukudingisisa ulwazi ngezihlahla zesintu ,ebadaleni ababekhona ngesikhathi izihlahla lezi zisasetshenziswa ,kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba kusenza sibekwazi imvelaphi yethu ,lokuthi besiphila njani.

Imithi yesintu abantu abanengi abakwazi ngayo ngexa yokuthi labo ababesazi ngayo babengabhali phansi njalo babefihla kakhulu okwenza ukuthi ulwazi lwemithi yesintu lube lulutshwane ensukwini zanamuhla.

Imithi yesintu eminengi iyelapha izinto ezinengi yikho abantu bejwayele ukuyibiza ngokuthi ngozifo zonke. Ngoba iyenelisa ukwelapha ikhanda iphinde iyelaphe isisu njalo.

Ukusetshenziswa kwezihlahla zesintu kuyinto kuqakatheke kakhulu, ngoba kugcina imvelaphi yethu. Kugcina ubuntu bethu, njalo kwenza ukuthi izihlahla zingatshabalali. Ziqhubeke lakuzizukulwana ezizayo.

Imithi yesintu ikhona eminye elula esingenelisa ukuthi siyilime ngekhaya siyisebenzise nsuku zonke kungabe yikuyi faka emanzini atshisayo kumbe yikupheka ngayo ukuze isiyelaphe njalo isebenze emzimbeni.

Imithi yesintu eminye yakhona iyingozi kakhulu yingakho kuqakathekile ukuthi umuntu aqale athole ulwazi kulabo abakwaziyo kahle ngayo phambi kokuba ayisebenzise ukwenzela ukuthi avikeleke.

Ensukwini zanamuhla sekukhona amakhemisi athengisa imithi yesintu. Yingakho abantu kuqakathekile ukuthi basondele kulawo makhemisi ukwenzela ukuthi bathole ulwazi ngemithi yesintu.

Imithi yesintu kayikhangeli isifo esisodwa, kodwa yelapha umzimba wonke. Yelapha ingqondo, yelapha umphefumulo yelapha yonke nje imkhuhlane ehlukeneyo emzimbeni.

Imithi yesintu isiyingxenye yemithi ethuthukisa umnotho wesizwe ngoba abantu sebesenelisa ukuthi bafake lawo maxolo phakathi kwamaphakethi bewathengisele emazweni angaphandle .

Ukusebenzisa imithi yesintu kwenza ukuthi ulwazi lwethu lungalahleki, njalo lezizukulwana ezizayo zenelise ukubiza izihlahla ngamabizo azo lokuthi zisebenzani, zisebenziswa njani.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi sabelane ulwazi ngemithi yesintu lokuthi ihlanyelwa njani ukuze ingatshabalali njalo ihlale ikhona ngoba iyimithi encedisayo kakhulu engathengiswayo esenelisa ukuyithola.

Isihonqo ngumuthi wesintu oncedisayo nxa umuntu ebulawa yisisu kumbe elimele evuvukile uyehlisa izinhlungu kodwa umuntu ozithweleyo akumela awusebenzise.

Ukudla kwesintu kuyingxenye yemvelaphi yethu. Kuyelapha ezinye izifo ezibakhona emzimbeni yethu njengabantu besintwini njalo kuyasibisela emuva kusibonise imvelaphi yethu, kusitshengise ukuthi emandulo abantu bebesenza njani, besidla njani bephila njani njalo kubancedisa njani lokhu kudla.

Ngempucuko esikhona kulezi insuku sekulula ukuthi umuntu enelise ukuthola imithi yesintu ngoba isitholakala ekhemesi ifakwe phakathi kwamaphakethi la afana lalawo afakwa khona imithi yesimanje.

Ulwazi ngemithi yesintu luqakathekile kakhulu ngoba lwenza ukuthi isintu sethu singatshabalali njalo lathi senelise ukudlulisela lolo lwazi kusizukulwane sethu, yingakho kuqakathekile ukuthi lokho esikwaziyo sikubhale phansi.

Ezikhathini ezinengi silokubona abantu besesabela khatshana nxa kufika ukuthi mele basebenzise imithi yesintu. Abanye bathi yizinto zobuthakathi njalo abanye bayesaba kakhulu kodwa imithi yesintu iqakathekile njalo iyelapha.

Ulwazi ngemithi yesintu solutshabalala ngoba abantu ababesazi ngalokhu endulo babengalobi phansi njalo babengafuni abanye abantu babekwazi ngalolulwazi ingakho babekufihla kakhulu

Ezinye izihlahla zezithelo ezitholakala ngekhaya ziyizihlahla ezisetshenziswa njengemithi yesintu yingakho kuqakatheke kakhulu ukuthi lezi zihlahla zitholakale emakhaya ngoba ziyanceda ngezikhathi ezinengi, ikakhulu nxa abantu bekhwehlela.

Izihlahla ziyimpilo ngaphambi kokuba zibe yimithi esiyisebenzisayo zona ziyimpilo ngoba yikho lapho esthola khona umoya wokuphefumula , ingakho kuqakathekile ukuthi sigcine izihlahla zethu zingazigamuli nje mahlayana

Yebo kambe imithi yesinto yimvelaphi yethu. Kodwa kukhona eminye imithi yesintu eyingozi nxa umuntu engayisebenzisa engelalo ulwazi. Yingakho kuqakathekile ukuthi ngaphambi kokuba umuntu asebenzise imithi, aqale abelolwazi olujulileyo.

Kuhle ukuthi sifunde ngemithi yesintu, ngob'iyimithi engathengiswayo, esingenelisa lokuthi siyilime ngekhaya. Itholakala lapho esihlala khona. Ngakho kuhle ukuthi sifundise kanye labantwabethu ngayo.

Imithi yesintu yelapha izinto ezitshiyeneyo ingakho eminye yakhona efana labontolwana ithiwa ngozifo zonke ngoba yelapha isisu yelaphe ikhanda yelaphe iqolo yelaphe njalo lokunye okutshiyeneyo.

Esitwini kukhona izhlahla ezisetshenziswa ukwelapha isisu kanye lokuhlanza igazi ezifana leshlahla sedada. Lesishlahla yishlahla ongenelisa lokuthi usilime ngekhaya usinakekele njengezinye izhlahla.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi siyilondoloze ukuze ingatsha balali ngoba imele imvelaphi yethu kanye lokuthi thina vele singobani besisebenzisani endulo kahle kahle.

Umuthi wesintu lawo uyafana lomuthi wabelungu. Nxa ungasanathanga ngendlela yakhona uyasuka ube sumlimaza ogulayo njalo ube usubangela eminye imikhuhlane ethile emzimbeni wakhe.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuqakathe kakhulu ngoba ubungozi bemithi yesintu kukalutshwane kuqathaniswa lobungozi bemithi yesimanje. Ingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi sidinge ulwazi lwemithi yesintu.

Ezindaweni ezisemaphandleni siyakubona basakuqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babo bathole izifundo mayelana lemithi yesintu njalo lokuthi ilandelwa njani, ihlonitshwa njani ngasosonke.

Kubalulekile ukuthi sifundisane ngemithi yesintu ukuze ulwazi ngayo lungatshabalali luhlale lukhona njalo ludluliselwe lakuzizukulwane ezizayo ukuze bagcine izinto zasendulo.

Ensukwini esesiphila kuzo kuqakathekile ukuthi sifundise intsha ngokusebenzisa imithi yesintu bengahlali besithi abasebenzisa imithi yesintu bayathakatha kodwa babekwazi ukuthi iyelapha

Imithi yesintu iqakatheke kakhulu ngoba isenza sibekwazi imvelaphi yethu lokuthi abantu endulo bebeselapha njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi sibekwazi ngayo ukuze isncedise.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibekwazi ukusebenzisa izihlahla zesintu. Ezinye singazihlanyela ngekhaya ukuze labantwabethu bazibone babezazi lamabizo azo.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu akusavamanga kakhulu ngoba abantu abanengi sebegcine imithi yesimanje ngoba abanye bakhona kabayazi imithi yesintu ngenxa yokukhulela emadolobheni kanye lokukhula labantu abangayaziyo

Siyabafundisa na abantwabethu ngemithi yesintu ukuze isintu sethu singatshabalali. Siyabafundisa na ngokuqakatheka kwayo leyo mithi njalo ngokuthi yelapha njani, iqinisa njani imzimba.